Etseyitho okuza kombaanga yedhina Standard Bank. Patulula okakalata koye e to tameke okusindana. Oto sindana oshimaliwa koomuma shooN$ 25 000 nenge to sindana ethimbo lyokongodhi lyooN$ 7 000. Etseyitho okuza kombaanga yoStandard Bank.

Oshipundi sho megumbo lyo mondolopa. Oshipundi shika ohashi longwa miipilangi tashi tulwa oshikutumbilo sha longwa metalashe, shoka sha fa oshikuusinga. No kombunda hoka ha ku egamenwa oha ku tulwa oshikuusinga sho ku egamena. Oshipundi shika oshiwanawa oshoka omuntu oto thuwila ko nawa, no wa ngungumana.

Ofanditha yemanguluko lyaNambia kositola yedhina oNictus . Tyapula emanguluko noondando dhowina ndhoka twiilandele oradio yoye yomuzizimba oHisense ko N$10000 ndjoka kwali yina N$12800 nenge oradio yomuzizimba yedhina Sky Worth ndjoka yina N$6500 ndjoka kwali yina N$9100.

Etseyitho okuza kombaanga yaStandard Bank. Mpaka otapu landula omikalo dha nkene wuna okuninga ngele wali wa kwngelelwa oahimaliwa shoye. Onkene kala wa kotoka, ngoye to kotokele aakotokeli mboka nenge aakengeleli mboka haya kengelele iimaliwa yaantu koongodhi.

Omatyofa ogo iipundi yoshinanena mbyoka tayi adhika momagumbo gomoondolopa nenge momatungilo gomagumbo gokomikunda. Omatyofa iipundi ya longwa miipilangi e tayi tulwa omamate gokwakola nomatalashe hoka haku kuutumbwa nenge taku vulu oku lala.

Enda nenge talela po nuukeka to longitha oka kalata koye koMastercard nenge oka kalata komukuli, enda nokutyapula pamwe omalweendo ga kwashilipalekwa to landa oka tekete koye nokakalata komukuli koye.

Etseyitho okuziilila kombaanga yotango yopashigwana . Omukalo omutiyali gokupungula, tameka payife dhenga 061 2992222

Okalaka komegumbo, okalaka komegumbo ohakalongwa miipilangi mbyoka yatulwa kumwe noomboha nenge yatulwa kumwe nonateka nokumboolelwa kekuma, okalaka haka ohaka longithwa okutsilikwa iinima ngaashi uukopi nenge wo tavulu okutulwa iinima yoku opaleka egumbo ngaashi uumeno mboka hawu kunwa muukopi wo, ohapuvulu iinima ngaashi oongaku nosho wo.

Ofanditha toyi etelwa kombaanga yotango yopashigwana, mono aakwashigwana taya vulu okulanda embako lyoJBL kombiliha lela. Embako okwali lyondando N$6999.00 paife otali landwa koN$6299.00 ashike. Ohali longithwa piitudhi ngaashi oohango opo li lile oongalo.

Tuma oshimaliwa kegumbo nuu. Ombaanga yaVenduka ohayi tumu oshimaliwa to longitha omukalo gopangodhi. Thinda okanyothi oyimwe one nonola okanyothi ombali omugoyi nontano nokampani. Ila wu tameke olwendo pamwe natse ombaanga yaVenduka.

Ofanditha toyi etelwa kombaanga yotango yopashigwana. Ilandela embako lyoye lyokulilitha oongalo piituthi lyedhina JBL Partybox Club lyonomola 120 ndoka kwali li na N$6999, paife olyina ashike N$6299.

Okutuma oshimaliwa to longitha omukalo gopangodhi tagu ithanwa "Paypalse". Ngame ohandi tumine meme gwandje oshimaliwa e li komukunda a ka lande iikulya nokufuta oompumbwe dhe. Oto thindi nduno kongodhi yoye *140*6626#. Ombaanga yoNedbank oshimaliwa shaa mpoka ethimbo kehe toshi pumbwa. Tuma owala to longitha "oPaypulse".

Etseyitho okuza kombaanga ya Venduka. Gamena ayehe mboka wu hole, to longitha ekwashilipakeko ndoka tali adha oompumbwe dhoye. Ekwashilipakeko ndika otali kwatele mo omawuwanawa ngaashi ekwashilipakeko lyomwenyo, oshowo ekwashilipakeko lyefumbiko noyindji ya gwedhwa ko kombaanga ya Venduka. Oompango nomalandulathano geli po ogo gena okulandulwa.

Etanga lyomokambamba, etanga lyomokambamba olyo lya tseyika nawa hali dhanwa koonyala, poompito dhimwe oto vulu okuli thanga, ashike unene ohali dhanwa kaamati taya dhana nokulyi yakula dhana etanga ndika ohali tulwa moshimbamba shoka shonete, nohayi yalulwa kutya ngawo okwa tula mo okoola nokuli oye omusindani.

Etseyitho okuza kombanga yaNedbank. Ombaya yedhina Nedbank otayi tseyitha kutya ninga oshimaliwa shoye shikulongele oshinano oshile mpoka tomono oshimaliwa shoye shakwashilipalekwa nosha kola ombaanga yoNedbank oompango nomalandulathano gelipo ogo gena okulandulwa.

Omatyofa, omatyofa oyo iipundi yetu yoshinanena hayi adhika momagumbo goshinanena nenge methimbolyopaife ohayi vulu okwaadhika komagumbo gokomikunda. Omatyofa oha longwa miipilangi nokombanda taku zalelwa omalapi oshowoomamate gokugoopaleka. Omatyofa ohaga kuutumbwa, nenge haga lalwa uuna geli mondunda yokuvululukilwa. Omatyofa oga simana noonkondo.

Iimaliwa oyo iisimpo mbyoka omuntu hapewa ngele alongosha shono hashi ithanwa ondjambi yokomwedhi nenge wu na tuu shoka wa ningi shontumba. Otu na omikalo odhindji dhokwiilongela iimaliwa niimaliwa otu na omaludhi gaali giimaliwa, iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu.

Etseyitho okuza kombaanga yotango yopashigwana oshitayi mbaanga shaNamibia, etseyitho ndika ota liti kutya talelapo epandja lyetu lyopaungomba koWhatsapp opo wupewe omayamukulo mukehe shoka topula, ombaanga yotango yopashigwana yi kulile po.

Iipundi yiipilangi aahongi yiipilangi ohaya nduluka po iipundi yomaludhi nomaludhi mpoka tuna iipundi yoku vuululukwilwa mbyoka yina omagulu gokuthikama nomuntu ta kuutumba uukilila, no yina omagulu haga endekele konima opo omuntu ngele takuutumba a vule oku kala eliko athuwa po.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka. Ombaanga yaVenduka otayi ku halele etyapulo ewanawa lyiituthi yomatango omanene. Kehe mpa to yi, ngele okomafuta, konooli nenge koothaalama nongele okegumbo, kala wu wu uvite uugumbo pamwe negumbo lyoye lyombaanga yaVEnduka. Ombaanga yaVenduka tameka olweendo lwoye pamwe natse.

Oongeshefa dhiizalomwa Ngele otatu popi ongeshefa yiizalomwa ehala mpoka tapu adhika nenge tapu landithwa iikutu. Ngele omuntu ota landitha iikutu ye, ohayi kala ya pakelwa noya tsilikwa nawa melandulathano, ya tulwa kiilekitho, ye omulandi te ya po nee ta hogolola noku kutha po shoka a hala oku landa po.

Ombaanga yotango yopashigwana tayi tseyitha. Kapu na shoka tashi vulu okutumbula kutya ohole kaashi shi omukalo ngoka gokutuma oshimaliwa pangodhi, onkene oto nyengwa okuhogolola kutya oto pewa oongala nenge uuleke mesiku lyohole. Omukalo gokutuma oshimaliwa pangodhi ogo dhingi tagu sindana ethimbo kehe.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka ,isindanena oshimaliwa okuza kombaanga yaVenduka ,okuza kokambo koye kokupungula. Oshimaliwa shika tashi sindanwa oshongushu nenge shokuza poodola dhaNamibia eyovi limwe.

Etseyitho okuza kombanga yedhina Standard Bank oshapi yohauto ndjoka yali methigathano o GD-6 RD Raider oshoya mono mwene, olupandu na luye komusindani Martin Jeckonia oshowo akuthimbinga nenge aasindani yaali yamwe yagwedhwapo Martin Nangolo oshowo Dumaza Sibanda.

Oshitaafula. Oshitaafula osho oshinima sha longwa miipilangi mbyoka hayi longwa momiiti. Ohashi longithwa ongele omoombelewa, ongele omo magumbo hashi longithwa oku shangela nenge oku lila ohashi longithwa una oshipundi hoka wa kuutumba.

Iikunwa Otu na omaludhi ogendji giikunwa ya pakelwa ya tulwa momakende mbyoka yi li pamaludhi kutya iikolitha nenge oombyoka inaayi nika iikolitha. Ohayi pakelwa momakende nenge muundooha nokufalwa koongeshefa oonene dha pewa omapitikilo goku yi landitha, nohayi kala ya pakelwa nawa hoka omuntu toyi ileshele kombanda nokumona kutya shini po hashi nuwa.

Ombaanga yoStandard Bank Iipatululo yohauto ndjoka ya li methigathano yoGD6 osho ya mono po mwene. Omusindani gohauto ndjoka otate Martin Jeckonia nolupandu olunene nalu ye kuye naasindani ooyakwawo wo methigathano ndyoka Martin Nangolo naDumaza Simbanda.

Etseyitho okuza kombaanga yedhina Nedbank Tseya nkene wu na oku imonene oshimaliwa muuyuni woshinanena to longitha omakwatathano goshinanena. Tu wayimina pehala lyomaulikilo mOvenduka, nkene wu na okulongitha epandja lyoshimaliwa pangodhi. Ombaanga yaNedbank, mona oshimaliwa pamikalo dha yooloka.

Ombaanga yaVenduka Uva uugumbo pamwe nayo, ngoye wu ninge ondjodhi yoye yegumbo yi tse. Popya nomunawino gwayo ye eku pe omayele nkene wu na okuninga ondjodhi yoye yegumbo yi tse.

Ombaanga yaVenduka. Tuma oshimaliwa to longitha omukalo gopangodhi. Thinda *140*295#. Tuma oshimaliwa kegumbo nuupu. Ombaanga yaVenduka, tuma oshimaliwa, landitha oshimaliwa, ngoye pewa oshimaliwa. Ombaanga yaVenduka.

Oshipundi shokuthuwa po. Oshipundi shika osha longwa miipilangi noshina omagulu guukilila ngele owa kuutumba nosho otashi kala shuukilila ongele u were waloloka otweegamene nasho ohashi egameno komagulu gasho gokonimeelela opo shikupe ompito opo wukale wuli mo wafa walala ngoye tothuwa po ombunda yoye nawa walala moshipundi.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka, gamena uushitwe wiinamwenyo opamwe niihohela yetu yowina. Iinamwenyo oya pumbwa okugamenwa, onkene ombaanga yaVenduka ya tula po omukalo nguka gwiihohela gwokugamena uushitwe pamukalo gwokufuta iihohela yagwedhwa po.

Okalaaka komekuma. Okalaaka komekuma haka ningwa miipilangi ya kwatelwa kumwe noomboha noonateka taka mbolelwa kekuma. Ohamu tulwa nee iinima yoku opaleka megumbo ngaashi oongala, uukopi womakuma noshowo omathano ohaga tentekwaa po pokalaaka mpoka.

Landa okambako kokupulakena omawi nenge oongalo taka longitha omakwatathano gomombepo gopangodhi hoka to ka landa kongeshefa yedhina Nictus, opamwe nombaanga yotango yopashigwana, oka li ke na N$ 609, nopaife oke na ashike N$ 499. Okongeshefa yedhina Nictus akuke!

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka. Tameka ontopolwa ompe pamwe natse Longitha okakalata koye kombaanga yaVenduka ngoye tomono ompito yokusindana oshimaliwa koomuma omayovi omilongo mbali uuna walongitha okakalata. Ombaanga ya Venduka nolwendo pamwe natse.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka Ombaanga yaVenduka kayi na esiku yi ku pule oshimaliwa, opo wu sindane omasindano. Nongele owa mono pu na sha tashi ku limbilike nenge wa dhengelwa konomola tayi ku limbilike tayi pula uukwatya woye, dhengela ko 061 2991200. Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka.

Iimaliwa ano shoka Omuwambo ti ithana tati iisimpo. Iisimpo oyo eliko lyoshilongo, nohatu yi longitha mokulanda oompumbwe dhetu nenge omufuta aantu uuna taye tu longele sha. Oshimaliwa oshina ongushu shi ikwatelela moshilongo moka tashi longele.

Okalaaka komondunda yuuthikilo, okalaaka haka okalongwa miipilangi katulwa kumwe noomboha eta kulongithwa onateka, ohaka longithwa okutenteka iinima mbyoka tayi vulu oku opaleka moondunda yuuthikilo ngaashi oongala, iihongomwati nosho wo iinima ayihe oyindji yindji mbyoka tayi vulu oku opaleka moondunda dhaayenda.

Iipundi yoshinanena. Iipundi yoshinanena ohayi hongwa moshipilangi nohayi yalwa kombanda nawa nomamate gongushu nogo kwakola. Ohayi adhika moongeshefa ndhoka oonene noyindji oya talika ko kutya iipundi yoshingolo. Oha yi tulwa nee piitaafula ano mondunda dhokuyakulila aayenda oshowo tayi tulwa piitaafula yoonkundathana.

Ombaanga yaVenduka Tuma oshimaliwa to longitha omukalo goye gokutuma oshimaliwa to longitha ongodhi yopeke, mpoka to thindi *140*295#. Tuma oshimaliwa kegumbo nuupu. Ombaanga yaVenduka, tuma oshimaliwa ngoye tuminwa oshimaliwa.

Etseyitho okuza kombaanga yethina Nedbank Omapungulilo gopaumwene. Iifuta yokomvula otayi ka gwedhelwa okutameka mu2 gaMaalitsa 2026. Tala iifuta yomayovi gaali nomilongombali naheyali, mwa kwatelwa iihohela yaa mpoka tashi vulika. Ombaanga yaNedbank.

Ofanditha yeshina lyokukosha. Eshina lyokukosha olyo ndyoka hali koshele aantu mokukosha ongele iikutu nenge omakumbatha, neshina ndika ohali longo kolusheno. Eshina ndika olye ya nee kofanditha oshoka nale okwali tali kosho oondola dhaNamibia 8799 nongashingeyi otali kosho owala oondola dhaNamibia 7999, oompango nomawutho ogena okulandulwa.

Ethigathano lyuuthigathano, ethigathano ndika ohali kalako olundji lyakwashilipalwekwa kombaanga yedhina Nedbank ndyoka aalondi yuuthanguthangu haya kutha ombinga na ohapu ka ningwa omasindano kwangoka eya tango, nomathigathano ngaka aantu ohaya zala iinima yo ku iigamena uuna wagwako kombasikela waamone oshiponga nomusindani opo hakala.

Ombaanga yobank Windhoek otatseyitha kutya ombaanga kayina esiku yikudhengele tayi kupula omauyelele giye gombaanga, opo wu sindane oshimaliwa shontumba onkene gamena oshimaliwa shoye ngoye wiikaleke kokule naakotokeli mboka haya kengelele aantu, dhengela konomola ndji 061 229 1200.

Ombanga yotango yopashigwana oya ndulukapo okashina hoka ta ketu kutha muudhigu woku humbata oshimaliwa koomuma, hoka taka longithwa momangeshefelo moka omuntu to longitha okakalata noku landa iilandomwa yoye, pwaana oku humbata oshimaliwa.

Etseyitho okuza kombaanga yotango yopashigwana, dhenga ongodhi ngoye wu kwashilipaleke okupungula koye kepandja lyo DigiPlus. Dhenga *140*321# kwashilipaleke okumbaanga koye to longitha oDigiPlus, tameka okumbaanga nena, lundulukila kombaanga yotango yopashigwana.

Landa eshina lyo kuyoga iiyaha kositola yoNictus pamwe nombaanga yotango yopashigwana. Eshina ndika olyali lyina oondola dhaNamibia omayovi 8 329 paife olya kuluka 7 999 konictus.

Iimaliwa yomafo yaNamibia. Iimaliwa yomafo oya longwa kombaanga yoshimaliwa shaNamibia, yi na oshilimbo shaNamibia, ethano lyomukokoli pelesidente, na kakukutu Hendrik Witbooi, kombunda yoshimaliwa oku na wo ethano lyuumenye noosino, tashi holola ombili nuushitwe waNamibia.

Etseyitho oku za kombaanga yaWindhoek. Oombanga yoye ka pe na esiku yi kupule oshimaliwa opo wu sindane ethigathano, nongele opena shoka tashi holoka po shanika uulingilingi dhengela ko0612991200.

Ombanga yaVenduka otayi ku halele oshikako shoku lyapula omatango omanene nenyanyu kehe mpa wuli. Ongele okomafuta ongele okowambo ongele omegumbo lyoye. Omayambeko goye nage kuthike oku kuukwanegumbo woye wombanga yaVenduka. Ombanga yaVenduka tameka olweendo loye pamwe nayo.

Iipindi kombaanga yotango yopashigwana, ombaanga yotango yopashigwana otayi pindike embako lyedhina JBL. Embako ndoka tali vulu oku lilithwa piituthi yomainyanyudho. Embako ndika olya li lyina iimaliwa yoondola dhaNamibia N$6 999.00 nongaashingeyi otali adhikwa koondola dhaNamibia N$6 299.00. Otali tseyithwa nee kiipindi okuzilila kombaanga yotango yopashigwana.

Oshitaafula Oshitaafuka osha hongwa miiilangi okuza momiti, ohashi opalekwa nawa nohashi kala komagulu sha longwa niitenda. Oshitaafula megumbo ohashi longithwa okutentekwa iinima nenge mpoka hapu lilwa nenge tapu kuutumbwa uuna aantu taya ningi oonkundathana. Ohashi vulu wo okulongithwa moombelewa, sha ningilwa oonkundathana nenge okushangelwa.

Iimeno yoku opaleka omagumbo. Otuna omaludhi ogendji giimeno moka tuna iimeno mbyoka tayi kunwa ya nuninwa okuliwa naambyoka wo tayi kunwa ya ningila okwoopaleka. Iimeno yoku opaleka momagumbo oyo mbyoka hayi mene momizile nohayi koko nawa uuna yili momizile. Uuna ya tulwa momagumbo ohayi eta mo ombepo ontalala nenge ombepo yili nawa noku opaleke wo egumbo li monike nawa.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka, imonena oshimaliwa sha gwedhwa po tolongitha omukalo goku longa oshimaliwa gwa gwedhwa po, omukalo nguka otagu kumonene iiyemo ya gwedhwa po oku gwedha ondjambi yoye yokomwedhi niilonga yoye mbyoka holongo, omukalo nguka ogwa simana notagu kupe oshimaliwa sha gwedhwa po kondjambi yoye.

Iimaliwa. MoTanzania oshimaliwa shawo ohashi ithanwa oShilinga . Ombaanga yaTanzania oye e ta po oshimaliwa shi li mumwe shoka tashi ithanwa oShilinga shaTanzania eyovi limwe li li mumwe noshimaliwa shika oshoombaapila.

Omahala gomangeshefelo. Omahala gomangeshefelo oko hoka hatu adha omahwata goongeshefa gi ili nogi ili. Oto vulu okuadha oongeshefa odhindji dhi li pehala limwe, nomuntu kehe otayi mo mongeshefa moka a hala a ka lande iipumbiwa ye.

Etseyitho okuza kombaanga yotango yopashigwana . Longitha okakalata koye komukuli ngoye eto konenene nkene elongitho lyoshimaliwa shoye mongeshefa tali ende. Hupitha ethimbo mokulopota nkene oshimaliwa tashi ende mongeshefa yoye dhebgela 061 2998877okombaanga yotango yopashigwana.

Okuhonga iipilangi, iipilangi ohayi hongwa miiti nuuna omuntu wa tokola oku honga iipilangi ohamu hongwa iinima yomaludhi gi ili nogi ili ongaashi tuna oombete, iitaafula nomitse dhoombete ayihe mbyono ohayi hongwa miipilangi nohayi ithanwa nenge ohayi hongwa momukalo tagu ithanwa okuhonga iipilangi.

Pulula pamwe nombaanga yedhina bank Windhoek. Ombaanga ndjino otayi gandja ekwatho lyoshimaliwa shokulanda embakumbaku lyedhina John Deere oshowo oshimaliwa shoondola N$ 10 200 komwedhi. Ompito ndjino oyiliko osigo omasiku 25 Kotomba 2024.

Ethigathano koombaanga yomapungulilo goshimaliwa yedhina Bank Windhoek, hoka taku sindanwa ongodhi yoshihako sheyaapela ethigathano ndika olyu undulilwa komeho sigo omomasiku omilongo ndatu, gomwedhi Septemba omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Omatyofa, omatyofa oyo iipundi yoshinanena mbyoka hayi longwa nenge hayi hongwa miipilangi nohayi zalekwa nawa omamate noshowo omalapi kombanda. Ohayi opalekwa nawa pamuthika gopashinanena nohayi tulwa momagumbo ngoka goshinanena, ano mooseti ndhoka dhomagumbo gopamuthika gopandoolopa.

Ilandela oradio yoye yomuzizimba opamwe nembako lyawo. Oradio yedhina Hisense 65 oto yi landa pamwe nombaanga yotango yopashigwana, okwali yina N$10999, nopaife oyina N$10499.

Etseyitho okuza kombaanga yaNedbank, futa oshimaliwa nombili tolongitha epandja lyokongodhi tali ithanwa Avo Super Shop. Omukalo ngoka ogo omupu no tovulu okulanda kehe shoka wahala. Oompango nomalandulathano geli po ogo gena okulandulwa.

Oshimaliwa shaNamibia shoodola omilongondatu. Oshimaliwa shika osha ndulukwa po okutyapula emanguluko lyaNamibia, shi Namibia a gwanitha oomvula omilongondatu a manguluka. Oshi na nduno aaleli yasho ye li ya tatu mboka ya lele konima yoomvula omilongondatu. Omukokolipelesidente tatekulu Sam Nuujoma, omupelesoidente omutiyali tate Pohamba noshowo omupelesidente omutitatu omundohotola Hage Geingob.

Etseyitho okuza kombaanga yoye yotango yopashigwana, shendjela ondjambi yoye yokomwedhi kokambo kedhina FNB Platinum, ngoye eto iyambapaleke. Oto mono ompito yokusindana po yimwe yomoompito dhili ntano dha futwa koondunda dhoma talele po okuya kehuliloshiwike ndjoka tayi kosha oondola dhaNamibia N$ 15000. 00 kehe.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka. Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya etseyitho ndyoka taliti kutya ombaanga anuwa otayi gandja omagano gomvula ompe 2026 olya keshilipalekwa kutya kalishi lyoshili. Ombaanga yaVenduka oyi kulilepo kala wagamenwa.

Eshina lyoku koha iiyaha, eshina ndika ohali longithwa kolusheno . Ohali kwathele iilonga yo megumbo moka hali longithwa to tula mo omeya, othewa no hali kwathele moku koha iiyaha. Lyo ohali longo nee kolusheno, nolundji ohali landwa moositola moka hamu landwa omashina nenge nditye iikwamalusheno.

Iimaliwa, iimaliwa oyo iisimpo mbyoka hatupewa ngele twalongo tya onga oondjaambi na ohatulongitha okulanda iizalomwa yetu yokolutu nokulanda iikulya yetu nosho wo oompumbwe dhetu dhomomagumbo.

Oshinyanga shonanena ohashi adhika momagumbo go mondoolopa nenge momagumbo gomakuma. Ohashi adhika mondunda yotango ndjono hayi ithanwa ondunda yoluthikilo. Oha mu kala mu na omalapi osho woo oshitaafula shoonkundathana.

Oshimaliwa sho euro. Oshimaliwa sho euro osho oshimaliwa shoka sha simana nohashi longithwa miilongo yaEuropa. Oshimaliwa shika oshi na ongushu shi vule iimaliwa yetu oyindji yomuAfrica. Oshimaliwa shika sha simana nomuntu ngele te shi longitha miilongo yaAfrica ohashi shendjelwa meliko lyoshilongo sheni noshimaliwa shika osha talika ko shi na ongushu shi vulithe iimaliwa yetu yaAfrica.

Ombaanga yedhina NetBank. Ombaanga yedhina NetBank otayi ku halele efudho lyenyanyu. Ombaanga yoNetBank yaNamibia otayi ku halele wo omahaleloyambeko omawanawa nokukala menyanyu methimbo lyomatango omanene.

Ombaanga yaNEdbank otayi tseyitha iihohela tayi kuluka. Iihohela yakwalukehe otayi kuluka okuza 10.12% okuya 10%, omanga iihohela yegumbo otayi kuluka okuza 11.12% okuya 10% shika otashi tameke mOlyomakaya yomasiku 27 Decemba 2025.

Ongeshefa yedhina Simba Ongeshefa yedhina Simba ongeshefa ndjoka onene nohayi landitha omahwata giinima okuza kiikulya noshowo iinima ya kwalukehe ngaashi iikunwa. Ongeshefa ndjika ohayi udha naantu ayehe oko haya yi ya ka lande oompumbwe dhawo dhomegumbo, oshoka ohayi landitha kehe shimwe shoka hashi longithwa megumbo.

Ofanditha yeshina lyokuyonga iiyaha kongeshefa yedhina nictus, ilandela ongeshefa ndjika opamwe nombanga yotango yopashingwana eshina ndika okwali lyina oshimaliwa , okwali talikosho oondola 8,329 no payife olya kuluka lyili poondola dhaNamibia 7,999 ko nictus.

Longitha okambo koye komukuli kombanga yotango yopashingwana oto landa iinima yongushu okuza po 5,000 oondola dhaNamibia oto pewa olefa nenge oshenditho oshali shokufala oondongelwa dhoye ko nictus, kongeshefa yo nictus akuke.

Ongeshefa, ongeshefa ehala ndyoka hatu yi tuka lande iipumbwe yetu yomomagumbo. Koongeshefelo ohatu ka landa ko iinima omuntu to landa noshimaliwa, oho landa ne oompumbwe dhoye dhomegumbo oku tameka kutya ngele iikulya, iikutu niilongithomwa oyindji yomegumbo ohatu yi landa nee koongeshefa.

Etseyitho okuza koombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha omukalo gwayo gokupungula oshimaliwa pangodhi to dhenge *140*321# to kutha onomola ontihamano ngoye to washilipaleka uukwatya woye wombaanga, ngoye to yi momusholondondo gwaa shoka to pulwa.

Iimaliwa yoshilongo Ghana Iimaliwa yoshilongo Ghana oyili moludhi loombapila mbyoka ya thaanekwa omitse dhaaleli yawo yoshilongo sha Ghana yeli yahamano. Oshimaliwa shika ohashi longo ashike meliko lyaGhana nenge tashi longo owala moshilongo shoka Ghana.

Ongeshefa yaNictus pamwe nombaanga yotango yopashigwana, landa tya tashikosho oondola dhaNamibia omayovi gatano tolongitha okakalata komukuli kombaanga yotango yopashigwana e tomono ompito yiilandomwa yoye yi etwe pegumbo lyoye oshali.

Etseyitho okuza kombanga yotango yopashigwana, ombanga yotango yopashigwana oya gandja oshimaliwa omagano shoku za poodollar dhaNamibia omayovi ethele nomilongo heyali nantano. Shoka sha nuninwa ehangano iinamwenyo yomomagumbo momasiku gahetatu gaNovemba omumvu omayovigaali nomilongo mbali nane. Oshimaliwa shika osha zi kehagano lyaFirstRand Namibia Foundation Trust.

Ondunda yaayenda. Ondunda yaayenda ohayi kala ya tungwa pamukalo gwoshinanena moka tamu tulwa ombete yoku lala aayenda oshowo oshitaafula niipundi yoshinaneneelela mbyoka hayi kala ya tulwa uumate noya yalwa nomalapi. Ohamu tulwa wo oshitaafula oshoka aayenda ngele oye ya yeli yaali ohaya kuutumba poshitaafula ndele taya kundathana. Oshitaafula mondunda yaayenda ohashi longithwa wo omu lila.

Etseyitho okuza kombaanga yedhina Standard Bank. Mpaka ota pulandula shoka wuna okuninga uuna wanyokomwa iimaliwa yoye kongodhi nenge kombaanga yoye, onkene kotoka ngoye iikelela waha nyokomwe iimaliwa yoye.

Ombete yokulala pamuthika goshinanena. Ombete yokulala pamuthika goshinanena ohayi kala ya longwa miipilangi, mbyoka hayi zalekwa omamate nenge omatalashe gokwakola. Ombete ndjika ohayi tulwa omutse goku egamena, opo omuntu ka idhenge omutse ekuma ngele a lala. Pomunkulo gombete ohapu adhika okatafula nenge okasikopa hoka hapu tentekwa iinima, ongaashi oowili nenge ongodhi wo yopeke.

Etseyitho okuza kombanga yotango yopashigwana. Longitha okakalata koye komukuli ngoye to hwahwameke ongundu yoye omanga to tala nkene oshimaliwa shoye tashi longo. Dhengela nee konomola yomombanga, onola ohamano noyimwe ombali omugoyi nomugoyi ohetatu yeli yaali nooheyali yeli yaali. Etseyitho okuza kombanga yotango yopashigwana.

Okalaka komegumbo kandulukwapo mokulongitha iipilangi ohaka mbolelwa mekuma megumbo mpoka omuntu tavulu okupungula iinima yomegumbo ngashi oongaku, uukopi ngele okeli mokombitha ta tulapo iinima yoku opaleka megumbo ngashi oongala nosho tuu.

Etseyitho okuza kombaanga yaVenduka, sindana ongodhi yoshihako sheyapela ompe. Ethigathano ndika olyuundulilwa sigo okomasiku 30 September 2024 oompango nomalandulathano ogo gena okulandulwa.

Etseyitho okuza kombanga ya venduka. Obank Windhoek otayi tseyithile kutya kapena esiku nande yi kudhengele tayiku pula iimaliwa opo wu vene omasindano ngoka taga kuthiwa ombinga moombanga yawo , ihe igamena ko kalyamupombo mboka taya kambadhala okuku kengelela oshimali shoye ,poku dhengela ko 0612991200.